Ha bessani tani be7ashe dizay gistte qashora dizeyssa woykko gistte mirqqe iza bolla oosettida mayo mayidinne dere asay guppishenne kaa7ishe nu kawo dooranddoos gi ufayettishe yizayssa be7ashe days

Hayssan gaammo dere asay beettishe dees izetikka gaammo dunguzanne dumma dumma may'otaka may'ida keehi gita boshshe garserakka yishe deettees

ha bessani tani beyashe dizayssi arba mince katama ogekko ha katama ogeza daro asati kezidinne lo7ethanassinne geeshshanas giidinne pittishinne giigissishe dizayssi beettees

Hayssan tani xeellizayssi gaammo asatakko gaammo asati shiiqidinne gaammo dunguzaza may7idi issi sora shiiqidi izeti duulatas uttidayssa eashe days

issi kifile giddon dubulatay ooththettishe dees hayssi kifile giddon guye baggarakka daro asati uttin sinthe bakkara zo7o masqalara diza shurabe may7ida asati uttin giddon qas kaaleththida asati uttidayssibeettees

Ha bessani beettishshe dizay gita wodebateththay naagetin ooththettida pooqekko ha pooqezikka qasse ooththettidinne wuronta gaaththazi mulekka kumonta dizayssi beettishshe dees xoossi maaddo

hayssanta xeelli shin beettizayssi oge lanqe asati piitidinne guuthu caallidinne alagetidayssaza fiiti fiitidinne denthizayssanne limate issifetethan izati ooththizay beettishe dees

hayssan indetinne nayti deettes hayti asati qohettida asa masatidinne beettetes aykko gaason woy issi bessan efidi kawoy izeta xeelliza malakko

Ha bessani qasseka beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko konekshiney waayssizayssa gish aykkomi sheeka beettenna ha s boottazi qasseka boothth gididi dizayssi beettishe dees

Hayssan wogga zoldo keeththey beettees maatay beettees ogey beettees keeththey beettees mithi beettees saloy beeti

ha bessani tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko medireke bollafe duge gade wodhdhishe yexishenne ka'ishe nayti durishe dizayssa beyashe days

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa tophiya kawo dooranas giidinne asati giigetti uttinne duulata bolla dizayssakko

Hume ekkiza bessani giddon hayssa edzdzotidi diza miishe giddon salo pude birata miishe xaaxetidi bidayssanne lanqezi qasse mabrate keehi poo'ishe dizayssa beyashe dayss.

ha bessani beettishe dizayssi issi gede tammu gidiza asikko issi kifile gizenni issi kifile garseni woykko sinthen eqqidinne gashe nayta naageti te giza xuufe xaafi woththidi eqqida

hayssanta xeellashe dizayssi keehi dalga kifilekko ha keehi dalga kifilezani qasseka duge haakkidinne heedzdzu asati uttida pude bagga qasse issi madadara daro asati uttidi deettes

Hayssanta xeellishin maca nayti duge baggara addeti qasse pude baggara giidinne hayssa zefene zapaniza naazikka eqqidinne be hu'e kooco sidi dizayssi beettishe dizayssakko.

Pude dendetohayssanta beyashe dizayssi hayssa wokka hafash kisiza bessata gididinne maatada cililidi mithati ekkiza ollakko hayssi qasseka xeellanas keehi lo7izanne malalisiza bessako

ha bessan tani beyizayssi daro asatakko ha asatikka musilimetikka deettes iza giddonshin astamare gidandettes gaada akeekays ha astamaretikka be woga may7o may7dinne eqqida

hayssa bessani duulata uttidinne asati maatabe sinthen guzgaze qolidinne dalga kifile giddon zenagi uttidi ezgishe dizayssanne akeekishe dizayssakko beettizayssi

hayssanta xeellizay issi wolqama addey oyde bolla uttidinne mayke ba duunan woththidi ba kushen bi7iire oykkidi booththa qoobekka woththidi gammo dunguzakka may7idi haasayishe dizayssi bettishe dees

ha bessani asati kawo osanchati shiiqi uttidinne duulata duulatishe dizayssa xeellashe days ha duulatazikka qasse issi issi ooththo alalera oyketidayssakko

hayssa bolla aazi bessize gizayssa gidikko musilime asati gede ichachu gididinne asata giddon uttidayssanne hayssi ammano bagga duulata gididayssa bessishe dees

ha bessani hayssa aawa zoonen ooththiza aawuzi hayssa gaammo dunguza sharbe be qoodhe bolla xaaxidinne mayke oykkidinne manaxire woththidi haasaya bolla dees

Hayssan ta beyishin gammo dere cimati be cikka oykkidi be cira oykkidi mayke oykkidinne xambaro oykkidi gammo dunguzakka may7di lo7o laxanakka may7di eqqidoosonna

hayssan gaammo dunguzara oyketidinne siketida xibabe macanayti sinthera may7di uttidi daro macanaytara giidi duulata polishe dizayssi qonce gididi beettees

hayssan tani beyizayssinne xeellizayssi aazey gizayssa gidikko issi bessane duulata uttidinne kawo osanchati siyishe dizayssa beyashe days

ha bessani tani beyashe dizayssi aayo daara eelida haaththefe cillidinne woykko xillidi beettiza haaththefe giddo geladanne jarkanen duuqizayssakko

Hayssan qodhetho giza miisha gasha nay yiidinne bashezan7e shaayishenne ho7ethishe izi dizayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessees.

Hayssa bollan tani beyizayssi keeththe masatidinne keshetidi diza ginbe keshakko iza giddora qasse gede xeelli shin kaameti ha simmidi yiizayssikka beettishe dees.

Hayssa bessaza ni pooqe masatizayssi cimmi ekkiza keeththey beettishe dees hayssa kifileza giddon izi aazi dizaakkon eretishe deenna karezikka maatakko.

ha bessani aawaynne be nayta oykkida aawaynne nam7u macanayti girgida matan eqqidinne pooto dendishe dizayssi qoncekko awuzikka ufayettishe dees

Hayssantani xeellizayssinne beyizayssi lo7oje gizayssakko ha lo7ojezikka gaammo dere giddon beettiza keeththe qommokko ha keeththeza lanqeni mithinne shuchchi dees

Gita moley woykko aasay ichidinne mitha bolla dizayssi beettishe dees ha molezakka addey shukishe dizayssi addeza biradheykka beettees.

ha bessani gaammo dunguza mayidinne daro asati eqqi doosona ha eqqida asatappe nam7ati issi nozicaala aawafe cilila maata shaakkidinne ekkizayssa be7ashe day.

issi mishiriya giddon eqqadanne aykko miishe madabarara tookkadus nam7ati lanqera eqqin ba hupheppka qanxettidinne afala maydi beettiza awayti deettes

ha bessani issi keeththa asati deettes ha issi keeththa asataska nayti heedzdzu attumanne issi macanay be laythan salfetidinne eqqidayssi beettishe dees

Hayssa bessani beettishe dizayssi dere asati woykko gaammo dere asay guche essidinne ba huphe bolla dares gishin ichachu usuppun kuchche gididayssa woththidayssakko.

gaammo asati duulata uttidinne be sinthen adusse xaraphe woththidi iza bolla qasseka guzgazekka laallidinne attumaynne macay nam7u baggara uttidayssa bessishede

hayssa bessane beettishe dizayssi silke giddon de7iza apilikeshenekko ha aplikishenezikka aazi gidi xeesettize gizayssa gidikko woybo gizayssakko hayssi malatazi beettishe dees

Ha bessani beettiza miishezi be kur giza miishekko woykko gamothon bayra giza miishey xaafettidi uttin iza garsera qasse nam'u asata pootoyka beettizayssi erettees

Ha bessani beettishe dizay daro xuufenne issi issi misiletakko hayssan qasseka diggena zemecha gizayssi qasse woykko koolo zamacha gizayssi xaafettidi ordi beettishin hara xuufe zibeettenna.

Hayssan beettizayssi aaze gizayssa gidikko ekise malatakko ha'ekise malata guussi hanuwaase gizayssa dhuma giddon uttidi beettizayssi deees guussa.

Ha bessani dizayssi aazay gizayssa gidikko linki di'in giidinne ingilizethoni xaafetti uttida xuufey samay qalamenka xaafettidayssi beettishe dees

hayssan tani xeellashe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa mabrate qodaarikko ha mabraate pooleza bolla dumma dumma tubboti qasheti dizayssakko

hayssa bollan beettishe dizayssi gita keeththekko ha gita keeththezikka suure ogeranne malalisiza ogera ooththetidayssakko ha keeththeza giddozikka keehi dalgakko

Issi ogey dees ha ogiyakka guuthu cimmada ekkawus izi bollara duge baggara qasseka keexettishe woykko ooththettishe wuro bolla diza keeththeykka pude baggara shufotikka gaardettidi deettes.

Ha bessani ooratha keeththey issi dalga gibbe giddon ooththetishe oge bolla dizayssi beettishe dees ha ooththoza ooththisheka asati gede sinthe aadhdhidinne bizayssi erettees

hayssan koronte qachishe asati woykko xagganishe poole bolla kezidinne hayssa izan asazi keziza ballazan yedhidinne nam7u asati eqqidayssi beettishe dizayssakko

Ha bessani tani beyizayssi issi addey itiophiya yetadash hayle maama giidinne xaafi woththidinne iza giddon eqqidayssa beyashe days hayssi aadhdhizaykka sittanko

Hayssan beettizay oge lanqe baasidinne issi bessani poole garsen biittay shiiqidi dizayssakko beettishe dizayssi ogeza garsen diza keeththetazikka cimmidi uttidayssakko iitees.

Hayssan ta xeellizay pooqe keeththekko ha pooqe keeththezikka dari dinne beettizayssanne mabirate pooley ha iza baggara aadhdhi dinne gede ogeza haakki bizayssa bessishe dees.

Ha bestani ooratha miishey oohsettishe dizayssi erettees gade zanka hayssa korete shuchchati qoletidi uttin pude hayssa teele masatidinne shubey waaxeti bidayssi beettishe dees

Ha bessazani beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa teeley beettishe dees ha teellezappe ha baggara qasseka nam'u asati oge lanqefe biitta kessidi woththizayssa be ashe daa.

Ha bessani daro pooqeti deettes ha daro pooqetikka denbatti ekkiza bessani beettishin bollarakka qasse mawuraate hayssa pooley woykko koronte pooley aadhdhidi bidayssi erettes.

asati hayssa nii uttidinne kushen izatas aykkoy baynda woykko manqoti uttida ha manqotasi daro miishe kawoy giigissi ehidinne caala awaytikka deettes muleytas gishishe dizayssi bettishe dees

Aza wodekka cigga amaracey siibin gido gizayssi xaafettidi uttin silke adde kushey xam'ishshe dizayssi ta ayfeni beettishshe dees

ha bessani beettishe dizayssi issi quma keeththani asati beker qurs keeththe gizayssa garsen uttidinne qurse mishe haaththe kobe sinthen wothidi dizayssi beettees

ha bessani qasseka beettishe dizayssi issi issi asati ba sinthen komputere woththidinne uttidinne qasse aayo daaro haasayissishe dizayssakko

oge lanqeni tukke keeththa karen motorey eqqidi dees ha motorezappe pude baggara qasseka yelaga nayti daama ka7ishe uttidayssinne ogezi qasse kobiliston oge gididayssi erettees

Ha bessan issi aawadayssi nam'ushanne tammanne ossun maarotetha eriqiqe bejetekko giidinne asatas naqasha yootishe dizayssi uttidi dees ha aawuzikka caalidi ekkettes.

Hayssa bessani beettizayssi kobilistone lanqeni ogen bolla shaaye woykko tukke keeththakko ha tukke keeththaza kareni motorera uttidinne asati beettizayssakko

Ha bessan ta saatafetite gizayssi woykko issi miishen ooththidi shalamettite gizayssi beettishe dees quxireykka beettees xuufeykka beettees.

ha bessani daro pooliseti uttida izatikka kun7ettidinne daridi uttidayssi darotethafe dendidayssan beettees izati uttidayssi issi issi miishe bolla duulata gididayssi erettees

Ha bessani qasseka issi addey kundi deene aazappe wodhdhide izi issi issi miishan danoy gakkin ha addezo akamanas giidinne dumma dumma ooththota izati ooththishe dizayssi erettees.

Ha bessani tani xeellashe dizayssi aaza gizayssa gidikko keeththe tamaymin metettida keeththeza toyssanas asati tubbon haaththe ekkidinne woxxeretizayssinne giigisishe dizayssi beette.

Hayssan federaale waanna editere gi keetha gizayssi beettishe dees iza garssen qasse chiishati dumma dumma xuufetinne iza bolla uttiza oydeti mithatikka deetees.

ha bessani beettishe dizayssi keeththekko ha keeththeza karen duge baggara mithati haythey wudida mithati dishini keeththeza giddoy buro giigishe dizayssi beettishe dees

Ha bessani beettizayssi issi keexettidi geyidi giigi kezida keeththekko iza giddon hayssalokere geetettiza miishete giddon issi issi komputerey uttidi dizayssi beettishe dees.

ha bessani beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko buro oosettishe diza keeththeppe ha baggara oge bolla lo7iza lo7iza kaameti mecetidinne giigidi dizayssa bessishe dees

Ha bessani beettishe dizayssi cilila maatakko ha cilila maatazappe pude baggara qasse shuchchi keelettidi lo7iza hanora hanotara beettizayssinne gede haakkidi hara qas demba gadey dizay beettees.

Hayssa gallas beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko ooratha keeththey keexetti kezidinne macereesha woykko wursetha huhphen kezidinne dizayssakko

ha bessani asati duulata uttidinne ooththishe dizayssi qonce gididinne beettishe dees ha duulatazakka asazi uttida keeththezi keehi dalgakko

hayssan tani xeellizayssi kundethafe dile gizayssi xaafetidi dizayssa federaale keeththan bessishe dizayssa tani xeellashe dayss

Hayssan tani xeellizayssi aaziye gizayssa gidikko daro asati ha simmidi eqqidi deettes ize ta giddofe issineyakka macalakko.

issi lo7o kifile giddon issi lo7iza komputereynne issi oyde hanno uttikko googizaara uttada dawus komputeres iza bolla diza xaraphezikka keehi lo7izayssakko keeththezikka malalisiza hanotan ooththettidayssakko

Ha bessani bettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko hayssa federaale firde keeththa gizayssi xaafeti uttin ha pirde keeththezikka qasseka doya gididi dizayssi eretishe dees.

ha bessani bandiray nam7u bandiray kaqettidinne dees issi nozi tophiya bandira gidishin issi nozi hara deressa bootti ekkidayssa gididinne issi dalga gibbe giddon eqqidayssi beette

Ha bessani tani beyashe dizayssi hanno addisaaba katama ayssizaara mishiro adanecha addedayssara salantashe dizayssa haratikka eqqidayssa beyashe days.

Hayssan oydey beettees, xaraphey beettees, keeththey beettees,girgiday beettees,ciishshay beettees, hugey beettees.

Ha bessan beettishe dizayssi hospitalekko ha hospitaleza giddonkka hakamo.hilla eriza balemooyatii issi issi miishsheta ooththanas giidinne gulukoose saketiza asa bolla qachana giidinne giigettishe dizay beettees

daro asati eqqidinne hayssa kare dere asata woykko chayna asatara haasa'ishe dizayssi beettes iza giddonka qasse daanna kabada xalawunay dugeha kilile waanna ayso aawaykka haasa'ishe dees

hayssan ta xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi addedayssi hayssa dhale masatiza miish ashshagetidi dizayssa issi hara asas immishe dizayssi qoncekko

Ha bessani beettishe dizayssi aaza gizayssa gidikko dere asati eqqidinne issi issi miisheta hasayetishenne zoretishe qas be ooththisida ooththo matan eqqidinne dizayssi beettees

hayssan qasse issi komputere be sinthen woththidi issi naay iiripoonekka haythe bolla woththidinne komputereza qasseka xam7ishenne gorogorishe dizayssi beettishe dees

ha bessani qasseka aawadayssi xeetanne osupun tammanne usuppunnne xeetanne ospuntammanne laapun gidinne ayfe bolla izatas laxafeti waraqatay uttin eqqida

hayssan beettishe dizayssi haakime keeththikko haakime keeththani issi indiya uttada dishin izis maado gidiza miishshe kawoy be baggara qoppidayssa asati ehidinne besishe deettes carjerun nekitey eneni cayssopa tana

ha bessazani tani beyashe dizayssi issi macasiya gashe naa7idimmadanne uttidayssakko ha gashe naazaska qasseka sidhey guuthu palqeti ekkides

ha bessani tani xeellashe dizayssi issi chayna asikko ha issi chayna asazikka qasseka hara daro asata eqqidinne haasayisishe dizayssi beettishe dizayssakko

Hayssan ta xeellishin oorath keexettidi tiyetidinne pitetgaydi kezida issi keeththey dees ha keeththeza giddozanka asi bayndayssi beettizayssakko.

ha bessazan tani xeellashe dizayssi kittifaate gashe naay cadetishenne dhalebe duunan ekkishe dizayssi beettizayssakko dhaayyakka oykkada cadisashe dawa

ha bessani qasse beettishe dizayssi aaze gizayssa gidikko ashshagetidi uttida miishe issi macasays aawadayssi immizayssakko ha misilezan qasse beettizey

ha bessani qasse ta xeellizayssi issi alga bolla issi as ichidinne dishin hakimeti yiidinne hakamo hilla immanas giidinne paacishe dizayssa beyashe days

hayssan ta beyizay daro asati keeththa karin eqqidinne mith daridi kuwasi woththida bessan eqqidinne aykko qomixe waraqata qaaphidinne haasayishe dizayssi beettishe dees

Ha bessani oge bolla za7idi ekkiza oge bolla issi keeththa kare eqqidinne aykko masara miishe woreqeete masatizayssa oykkidi asati uttidinne eqqide diza.

Hayssan tani xeelli shin issi macanayra issi addera deettes biiro giddon uttidikka be komputere komputere buzon oykkidinne xam7ishe dizayssi beettishekko dizay.

Ha bessani tani be7ashe dizyssi aaze gizayssa gidikko xaraphe bolla wothidinne biitta masatiza galal7o miisha asati licidi wothishe dizayssinne ooyhishe dizay beette

hayssantani xeellizayssi suuqekko ha suuqeza kareni hayssa keeniya eqati woykko lastiqe miishati utti dishin issi aaya suuqeza mokkadanne xeellizayssa beyashe days

ha bessani qasse beettizayssinne qoncizayssi gita gita kawo osanchati yiidinne issi poolise sinthen eqqin poolisezi issi issi miishe ta izaas haasayishe dizayssa beyashe days

Hayssan tani xeelashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi ooso oothiza uray ba oothiza oosoza hara asa besizayssanne gobaynhaysizayssakko.

hayssan beettishe dizayssi aze gizayssa gidikko issi bamba ooththisidinne asati be ooththisida bambaza woykko haaththeza izi ooththizayssa araga gatanas duuqizayssi beettishe dees

hayssa bollan beettizayssinne qoncizayssi aaza gizayssa gidikko issi eqotay woykko issi timirte keeththay beettizayssakko ha timirte keeththazikka arbamince caammo timirte keeththa geetettidinne erettee

ha bessanvtas beettishe dizayssi qorqoro caani ekkidinne asati giigissidi baana gizayssinne issi issi miisheta eqqi diizeti haasayishe dizayssi qonce gididinne beettees

hayssa bessani beettishenne xeeletishe dizayssi aaze gizayssa gidikko hayssa gaalone zayzaare gaalo neni dumma dumma miishati dizayssanne ooratha keexxettishin miishay karen dizayssakko

Ha bessane qasseka gammo dunguza sharbeza hiixi gididinne maata cilillaza be sintheni porcu isti yeggidinne gaammo dere asati issi bessane duulatishe dizayssi beettishe dees

Hayssanta demmizayssi aazey gizayssa gidikko gita pooqe keeththe karini melida maataynne qasseka mithati aadhdhidinne eqqidayssi beettishe dees.

issi teqo amey dees ha issi teqo ameza giddon gelidinne asati gede qasse uli kezana gishe beettizayssi de7ees guussukko hayssafe gede baggara qasse adussa mithati deettes

Habessani ooratha keeththeti keexettishe deettes haooratha keeththezikka qasse gita pooqe keeththekko hayssi keexxettishin duge baggara matoti dolidinne melidi ekkidayssi beette.

Ha bessan xeelettizi dizayssi may'o suuqekko ha mayo suuqeza matara qasse ha baggara ufaysiza oda gizayssi xaafettidi uttides mayozikka kareni micetidi dees hayssa guussukko.

Ha bessani qasseka beettishe dizayssi daro macanaytinne attumati eqqidinne waraqata be sinthen woykko betira bolla oykkidinne eqqidayssa bessen.

Ha bessani abini zere dhale shiiqoso gizayssi xaafetti uttin dhaleza ekkanas giidinne undenna asati gaath gelidinne uttidayssikka gede kifile giddon beettizayssa beyays.

Hayssan tani xeellashe dizayssi issi addey attuma naakko shin ba huphe bolla shaashe qachidinne uttidayssakko ha addezas guye baggarakka qasseka worqa madalatinne wancati uttida.

hayssan ta xeellizayssi aaze gizayssa gidikko issi kifile giddoni ato abrahaame panta cuuruqo gizayssi qasseka uttidinne biiro asenene uttides iza guyen qasseka daro poototi beettettes

ha bessani qasseka hayssa kilo masatiza miishi uttidi dees iza garsen qasseka higge gizayssi maxaafey uttidi dishin maytemekka pude baggara dizayssi beettizayssakko.

hayssa bessane tani beyashe dizayssi aazay gizayssa gidikko be timirte tamari daro laythi ongida asati anjettishe be biidinne ooththana ooththozas qaala gelizayssakko

ha bessan qasseka issi kifile giddon daro asati uttidi deettes ha asatafekka issi kareth gidida indiya iita indiya uttidara hayzada miicashe dawaus

Hayssan beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko timirte tamaridinne ongida nayti anjettiza wode medereke bolla eqqidinne izeti bena bessizayssakko.

Ha bessani beettishe dizayssi pirde keeththan daynnata sinthen uttiza gita maytemekko ha maytemezikka hara mayte deera gakettiza ogekka deenna.

hayssanta beyizayssi gammo dungoza mayida nam7u asatakko ha nam7u asatikka be ooththana oothos qaala gelidinne issi addey caaqisini caaqishe dizayssi beettishe dees

hayssan tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikko asati oge kumidinne poolisetara izgidi daroti poolise gididayti oge kumi yishe dizayssa xeellashe days

hayssa bessazani lo7o lo7o oydeti deettes ha lo7o oydeti awun uttizayssa gizayssa gidikko pirda keeththani diza oydeta dummatizayta geetettidinne erettizaytakko

hayssan tani xeellashe dizayssi oge bolla diza lo7iza keeththekko ha lo7iza keeththeza anjisanaska imathiya nagin gadezan qasse guzgazey qoletidi beettizayssakko

Hayssi ta xeellishin ay masatize gizayssa gidikko pirde keeththe masatees ha heedzdzu te oydetikka uttiday daynnata sinthe gididayssi qonceko.

Hayssan tani xeelliza mala oge bolla de'iza buuratanne dumma dumma iita miishata asati denthishe dizayssinne gita kaamey qas iza caanana yidinne eqqidi dizayssi qonce gididi erettees

ha bessani taas beettizay derey asay qasseka dendidinne hachikka qammakka wontoska itiophiyay geeshikko gizayssa xaafi woththidinne kareza pittishe dizayssakko

hayssanta beyizayssi aaze gizayssa gidikko dere asati kezidinne issifetethinne ooththoy nuus lo7ekko gizayssan zoretidinne oge lanqeza fittishe dizayssi beettishe dees ogezapfe giin buuray bettishe duu

Ha bessanta beyizayssi aaze gizayssa gidikko gadey qammi ekkishin asati dhumara ha simmidi yizayssanne aykko miishey cuu'ishe ogendin asati daggammishe dizayssi beettishe dees.

hayssan beettishe dizayssi buuratanne anqashata shiishshidinne makinay woykko kaamey caanishe dizayssakko hayssi caanettizayssi issi bessa biidinne qolettidi buuras xuugettana mala

Ha bessani tani beyizayssi ha'ikka gidin dere asay oge bolla buuratinne mithati aykkoti qoletidi dizayssa denthishinne pittishe keehippe dizayssa beyays

ha bessani tani xeelli shin oge lanqera haro ogey dees ha haro ogezanne iita iita miishati qolettidayssaza pude oge kessi pitti denthanas giidinne daro asati baaxetishenne issifetethan ooththishe dizayssi qoncekko

Hayssan beettishe dizayssi hugee woykko hayssa ogeza pixi she diza asatakka ha pixi shediza asatikka ogeza kumidinne buurata issi bolla pixi shiishshi se diza issa xeellays.

Ha bessani beettishe dizayssi kaamey oge bolla dizayssakko ha kaamezikka omarsara duge aadhdhidi bishin aykko qommixe iza giddon asati caanishe dizayssi beettishe dizayssakko.

Ha bessani tani xeella she dizayssi aazay giikko kaame giddoni aykko nabta mala gede aaththidinne izeti caanishe dizayssi beettishe dizayssakko.

ha bessani qasseka oge lanqe daro asati pito ekkidinne pittishe dizayssi beettes guussukko haytikka dari ekkizayti attuma gidishin issi macanay beettashe dawus

hayssi aaze gizayssa gidikko digitale payda mataweqa qasseka eriso erisoy erettishe dizayssakko hayssa eridi mule asikka kessana mala gizay

ha bessani aazay gizayssa gidikko dizayssi issi armakko ha armazikka qasseka fayday itophiyayssa gizayssa bessizayssa malata zara woththides

Hayssan ta xeellishin dizayssi aazey gizayssa gidikko hayssa musilime asata aginazakko ha aginaza garsen qasse mubaarekki giidinne xuufey xaafettidinne dizayssi beette.

Ha bessane beettishe dizayssi biheraawi metawaqeya kardehtimete gizayssi xaafeti uttin ha kardezi attamettiza hanota tamarsiza kaalodati garsen xaafettida.

ha bessani tani xeellashe dizayssi issikipilo giddon asati be sinthen hayllande kumetha haaththayaaththe woththidinne duulata bolla dizayssi taas beyettees

hannin qasse issi macana aaresidawus ha aaresa macaniyakka be payda metawaqiya giigissabe ekkada kezidayssa bessashe dawus guussukko

Ha bessani issi maashine be aype bolla woththidinne attuma naadayssi uttides ha maashinezikka nashinal iide woykko biheraawe metawaqe as go7iza pooto denthishe dees.

hayssan tana lo7iza miishey beettishi dees ha miishezikka aazey gizayssa gidikko uuththakko ha uuththazi wurikka be kaysha may7dinne gobbara meli garsera beettidi haakki haakki eqqidinne ordi diccizayssao

hayssanta xeellashe dizay aaza gizayssa gidikko dere asay duulatappe dendidinne booththa may7o may7di giste qashora diza booththa shurabe may7di be kawo dooranas giigettizayssakko

Hayssa bollan tani beyashe dizayssi gita keeththe giddora pooqefe garsera issi paaranjera aawa cimadayssara ha simmidi pude kezishe dizayssa beyashe days.

Hayssanta xeellashe dizay gaammo dere asikko ha gaammo dere asatikka gaammo dunguza may7idi sharbe ba qoodhe bolla xaaxidi issi baybena ufayssin kushe dhoqu izetis dizay lo7ishe dees

ha bessani beettizay gaammo dere cimatanne qasseka hayssa duge ha tophiya klile aysu aawa daanna kabbada xillaunira salantishe dizayssi dalgan taas beettishe dees

hayssan beettizayssi chayna dere asikko ha chayna dere asaza qasseka hayssa nu zoone ornu kilile mangistezi ayssi daannaka bada xilawunne haasayshishe dees

ha bessan tani xeellishin gammo dere cimatappe cilila maata hayssa daanna kabbada xillayonay dugeha tophiya kilile eristemestetadirezi ekkishe dizayssa beyashe days

ha bessani tani xeellizayssi gaammo dere asatakko ha gaammo dere asatikka ha ogeza sallishe hamotishe yizayssanne qasseka hayssa kilile waanna heriste mestedadere derezi yizayssa be'ashe daysi

hayssa bessane fara togidinne gezze asay woykko dere cimay befara koori togidinne yizayssanne salo kushe denthidi izeti qasseka qaaxizayssakko

ha bessani qasseka gashe maca nayti kanche dari bettishzayssi hayssan beettishe abebabe sinthen woththidinne bandirakka dhoqi isti oykkidinne ka7ishe iziti izabetti

hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi addey duulata kaalethishe medirekeni eqqidinne mayke be sinthen woththidinne haasayishe dizayssakko

Hayssan tani beyizay daro asati ba sinthen issi issi komputere woththidinne gede ichachu gidiza macanayti uttidayssa beyashi days

issi kifile giddoni asati duulata uttidinne deetes ha duulatazi qasseka dalggan gidontta harasoppe yiida imattati han ooththoshe diza asata oysha oychchishe de7izayssako.

Hayssa bessani gita gita asatinne kawo oosanchati uttidinne issi ooththonne ooththishe dizayssanne qasseka hara baggara girgi dayzeti xeellizayssakko.

hayssan beettizayssi ooratha keeththekko ha oorath buro keexettishe diza keeththe zakareni daro gede qoodan heedzdzu tammu gidiza pooliseti eqqidinne haasayettishe dizayssi beettees

ha bessan ta beyishini daro pooliseti be qoobekka kessi xaraphe sinthen woththidi be silke wursi doy woththidinne duulata bolla uttidayssi bettishekko dizay

Daro pooliseti duulata uttida ha duulataza uttidikka bees gelana mala be qofa be silkenka qasseka be mastawasha bollanka xaafishenne akekishe izati dizayssi beettees

hayssanta beyizayssi daro asati issi kifile giddon uttidinne dishin qase heedzdzu asati dendi eqqidinne issi issi miishata giigissishe dizayssi qoncishe dees hanko asati qasse uttida

ha bessani beettizayssi issi poolisey ha simmidinne eqqidayssakko ha polisezappe pude baggara qasseka kuwaase baleykka beettishe dees

ha bessani pooliseti uttidinne issi kifile giddon duulata ooththizayssi beettishe dees ha poolisetikka be kushen diza waraqata xeellishenne pudeppe ezgishe deettes

ha bessani tani beyizayssi heedzdzu poolisetanne hara qasse heedzdzu addeti gididinne orde daabbo bathishenne qasseka dalga kifile giddon harati hara hara ooththota ooththishe dizayssi beette

Hayssan beettizayssi pooliseti uttidinne duulata bolla dizayssakko ha issi issi poolisetikka ba kusheni mastawesha oykkidinne akeekishe dizayssakko

ha bessani beettishe dizay keehi malalisiza oge bolla pooliseti eqqidinne karabe oykkidi be punniza miishe punnishe sulunge punnishe dizayssanne issi poolisey kaalethizayssakko

Hakaxala7e laggeshin hayssan beettizayssi pooliseti shiiqidinne issi bollan issifetethan tobishinne issi alalle bolla haasayishe dizayssi qoncidi beettees

Hayssanka tani xeellashe dizayssi kawo oosanthashiza ooththishe diza asatakko haytikka polotika giddon ooththiza asata gididayssa tane naqayada era gidadees.

issi bessani gammo dere asati gammo zooneni ooththiza kawo oosanchati eqqidinne ha xeellishe dizayssanne cilila maata oykkidi izeti bettizayssi bettishe dees.

ha bessani doktore aymede abi nu tophiya kuushsha ministerey mayke be sinthen woththidinne qofa asas duulata shiiqida asas immishenne ekkishe dizayssi qoncekko

Ha besan ta beyashe diza gita gita asatine kawo osanchati uttidinne dilata ezigishe dizaysa beyashe daysi kethaza gidozika kehi ahone daro asiy uttidaysako

ha bessani qasseka issi issi miishati ashshagetidinne deettes ha ashshageti dizayta qasse kawoy qohettida asatas immana giidinne giigissida hanotati qoncekko

ha bessani issi mishiriya salo pude be kushe denthada issi aawadayssi izi ooththo qaada bolla qaala immin qaala caaqoza ekkashe dawus

Ha bessani daro asati issi dalga kifilo giddon geli uttidinne duulata ooththo polishe dizayssanne qas duulata kaaleththizadey geemmidi dizayssa bessishe dees.

Hayssan aasi be azina gizayssa gidikko gammo asati shiiqidinne xambarota be kushin oykkidie irxa maatazakka be kushin oykkidi shiiqidi izati issi bessan eqqidayssa.

Hayssan beettishe dizay mitha garseni maca nayti uttidinne dizayssanne awizayssa gish izati janxila oykkidinne lo'iza maata giddon dizayssi beettees.

Hayssan ta xeellishin addedayssi dees addezi gilxeraha beettishe issi issi miishata duulata woykko tobe uttida asas be matara be lagge utisidinne haasayishe dizayssi erettees.

ha bessani issi macanaya xibabe may'idara eqqadus haray qasse gita aaway karetha may'o ma'i eqqidinne iza ooththana ooththosi izo qaala caaqisishe dizayssi beettishe dees.

Dalga kifile giddon musilime ammano ammaniza asati gaden jibba hiixidinne meetettizanne uyettiza miishata ba sinthen mici woththidi mishe dizayssi beettees.

hayssa bessani tani beyashe dizayssi dere asay duulata uttidinne duulata kaalethiza urappe yo7o ubba ezgishe dizayssanne akekishe dizayssa beyashe days

ha bessani issi uray yiidinne puute tokkishe sinthe adhidi eqqides haratikka gede dalga gade gididayssa gish haakki eqqidi tokkishenne haaththa ushshise dizayssa beyashe days guussukko

hayssa bessani xeellashe tani dizayssi aaze gizayssa gidikko issi aawa dayisi nam7u bandira lanqeranne essidi maskeka woykko hayssa alkoole miisheza be sinthen haaththera woththidi haasayishe dizays.

hayssan ta beyizayssi tophiya kuushsha ministere doktere aymede abikko izikka waraqata be sinthe dizayssa shiri oykkidinne issi issi qofata iza kaallizaytas gaththishe dees

issi aawa dayssi manaxire woththidinne partezas nam7antho guba7e gita gita wussanne woykko gita gita imettiza imiisheta giidinne xaafi woththide

Hayssanta beyashe dizayssi hayssa nu gaammozo neni ooththiza aawakko ha aawuzikka gita gita pedhama manaxiri aype bolla waaxi woththidinne mayke sinthen woththin haasayishe dees.

Hayssa bollane beettishenne qoncishe dizayssi aaze gizayssa gidikko issi biiro giddon ooththo asati ooththo gaason hasayettishenne tobetishe dizayssakko.

ha bessane tani xeellashe dizayssi matha kooththekko ha matha kooththezikka qasse beni wodeyssa gidonta ha7i wodeyssa gididayssi xawlafe ooththettidayssi beettishe dees

Hayssan ta beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko issi mishiriya may7o may7a uttadanne naa dhanthashe dizayssa xeellashe days izi matarakka hara daro asati deettes.

Hayssi tani xeelli shini giya masatees ha geyaza giddonka daro asati bayzishenne shammishe diza hanotay qonce gididinne eretishe dees

Oorath ooththettishe diza keeththey dees ha ooratha keeththezi ooththetishin kaamey hayssa oge baasiza kaameykka uttidinne dees biittayka issi olla bookketi shiiqiday beettees

ha bessani ta xeellashe dizayssi dhaaze gizayssa gidikko hayssa qoxaari masatiza miishi keeththe bolla laxafetidinne quttidayssanne shubon gaadetti dizayssakko

Ha bessani denba gidide ogen kaamey dees ha kaamezappe asati kun7ettidinne ha wodhdhishinne pude kezishe dizayssi beettizayssakko daro asati qasseka eqqidi deettes.

hayssa bolla tani beyashenne xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko kaame giddoppe asati wodhidinne eqqidi dugeranne pudera dizayssa beyashe days

Hayssa bollane beettishe dizayssi aazey gizayssa gidikko kaame giddon gelishe asati kaameza giddozi xuummi ekkini waayettishe dizayssa bessishe dees

Hayssanta xeellizayssi aazay gizayssa gidikko giya giddomasatidinne ekkizasokko ha giyazikka qasse koshalle giyakko izan asati partho uishe dizayssi beettishe dees.

ha bessani taasi beettishe dizayssi komputere kifilekko ha komputere kifilezani issi issi asati uttidinne be sinthen waraqata woththidinne duulata kaallishe dizayssinne uyettiza miishet izata sinthen dizay beette

Hayssanta beyizayssi issi dalga gade giddon ooththettida issi issi miishatakko keeththera oykketidinne baaranda garseni daro miisheti ooththetin iza garsen qasseka daro kaameti dizayssi beette.

Hayssan qasse asati ay gizayssa maydo gizayssa gidikko sa7a gul7a gizayssa be shurabe bolla attamisidinne maydi ha simmidi pooto dendishe dizayssa be ashe days.

nam7u attumati dere parke sinthen eqqidinne pooto dendishe deettes ha dere parkezikka keehippe lo7izayssanne bosheti ekkiza maata iza bolla dolonta miisha gididayssi erettees

hayssan beettizayssi gade dhoqara biidayssi zokkokko ha zokkozi qasseka shubon keeshetidi dees iza bolla yelaga nayti eqqidikka pooto dendishe deettes hayssabe ashe days

hayssar beettiza misileza bollane tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko heedzdzu addeti dorse shukishe mitha bolla wodoron qaaphi woththidinne gaaththa billiteza kessishe dizayssi beettishe dees

daro asati uttidosona ha daro asatikka gaammo dere asatakko gondale oykkidi maahe may7idi dunguzakka may7idinne huphe bolla hayssa meheta galba paashsho siessidi eqqida

Ha bessani qasse beettishe dizayssi gadha heerakko ha gadha heerazani qasseka hayssa gadha kafo assire geetettizayssazi issi kafoy berka eqqidi dizayssi beetees.

keehi gita dalga puuttoy izan doliza bessay dees ha puuttozappe killi dhoqan doyssafe duge woddidi yida biittazi suutha mala zo7okko indiyakka iza giddon zo7o shurame may7ada eqqadus

Ha bessani qasseka beettizayssi hayssa assire geetettiza gadha kafozakko ha gadha kafozakka issi attumay eqqidinne malatishe dizayssi hayssa misileze bolla beettee

hayssan qasseka mitha garsini iza bolla kule kulidi kaa7iza bessani issi attuma nay uttidinne ha xeellishe dizayssi beettishi dees ha kule mishezikka qasseka gabate masatidi beettes

hayssan beettizay gammo dunguza may7idinne beettiza issi faranja addekko izikka ha simmidinne xeellishe dizayssi qoncekko

Hayssan beettizay dunkanekko ha dunkaneza giddon issi asikka deenna dunkanezi qasse bazzoti ekkiza boshe ollan beettishe dees

ha bessane issi yela gay dees hashshu saron yideeta giidinne qas amarathon inkoan be dena medu giidi ingilizethishe welkam giidinne xaafi woththidi iza garsen eqqides

ha bessani qasseka oge bolla xaraphe oydenne dumma dumma miishata ekkidi ba diza bessafe hara bessa ba7i ekkidinne bizayti bettishe deettes izatikka keeththe laammizone di7oy goodidan erie

taas beettiza mala gidikko woray dees woraza giddora yelaga nayti gede aadhdhidinne bishe issoy issara pooto dendishenne silke xam7ishe bizayssi qoncekko gididayssi erettees

Ha bessani tani beyashe dizayssi haaththa giddon shuchchides ha shuchchaza giddon qasse biiri bitha gizayssi dolidinne beettizayssi taas beettes.

Ha bessani issi addey sine oykkidinne tukke uyizayssanne iza matarakka qasse hara addes gulbatey bettizayssi beettishe dees. ha izati uttida bessazikka woykko bazzoti ekkizayssakko.

Issi addey dunkane giddon uttides ha addezikka kareth hu7ey qasseka izas medeti bishe dizayssakko iza guyerakka hara asati qasse boontha may7o maydayti iza xeellishe deettes.

gaalonekka karindeeshayssanta beyashe dizayssi dere parkekko ha dere parkeza garseni daro asati ufayssas bi eqqidinne pooto dendishe dizayssa bessishe dees

ha bessani qasseka dunkaney gede oydde gididinne beettizayssakko ha dunkaneza giddon issi issi asati uttidinne eqqidi dizayssanne guyen qasse hayssa maatafenne mithafe ootsettida keetthey keexettiday beettishi dees

issi addey kompitere sinththenii kompitere xam'ishe uttides harati qasseka iza guyera yiidi xeellishenne issi issi miishsheta tamarishe fayda mettawoqeza qasi pooto dendizayssi beettees

Hayssa bessan ta xeellishini payda mettaweqeza giigissana giidinne koyro detha hanota woykko biiramo bolla asati de7izayssi beettees ha koyro detha biiramozikka pooto dendozako.

siqayabaati ha bessan ta beyashe dizayssi daaze giikko hayssa payda metawuqiya ooththisiza asatinne giigissiza asati uttidinne komputere be sinthen woththidi xam7izayssa xeellashe days

hayssan tani xeellizay issi keeththe kareni uttidinne hayssa mircaza woykko dooroza polisiza asati uttidinne miicishe dizayssa beyashe days hayssika garse zamenko

hayssa bessani fayda metewaqiya giigissanas gaada issi aayo daara baadanne betara oykkadanne uttidaronne issi asi dugera komputerera dizayssa beyashi days

issi kifile giddon asati uttidinne daro doosera shiiqidi diza mereja xeelli shedizayssanne eqqidi qasse issi issi merejabeys asati oychishe dizayssa bessi shedeys

Ha bessan tani beyizayssi aazey giikko asati uttidinne woreqete bolla aykko qomixe giigissishe dizayssi beettizayssakko issi addezikka qasse doosse idimmidinne eqqides.

hayssan ta beyizay maca nayti salfetidinne aykko qomixe ekkanas giidi metawaqara ha xeellishe eqqidayssanne izatappe duge baggara ogey dizayssi beettees

hayssanta xeellashe dizay tamare nayti bedaftare oykkidi duge baggara eqqidinne payda mettawaqa giigissanas pooto dendanas yyiidi eqqidinne asati ooththizayssa izeti akeekizayssakko

hayssantani beyizayssi aazey gizayssa gidikko tamare nayti salfettidinne eqqidayssakko ha tamaretikka timirte keeththa karin eqqidayssi qoncekko

issi naay mashine be aype bolla woththidinne pooto dendishe dizayssa beyashe days hayssika aazas gizayssa gidikko fayda metawqe bees giigisisanas izi doommidayssakko

ha bessan qasseka gaammo dere asati hayssi kilile diza asati beettettes ha asati ha asazafe itsi sinthera diza addeza sunthi taagese cafo geetettes

Hayssanta xeelli shin oge lanqeraha tamare nayti salfe niishe dizayssi beettees ha tamaretikka qasse zo7o yuniformekka may7ida.

hayssan tani xeellashenne beyashe dizayssi kowaase balekko ha kuwaase balezan qasse kowaase kaasanchati iita kaa7ishe dizayssanne baaxetishe dizayssa beyashe days

kuwaase balen kuwaase kaa7iza nayti issi naay gulbati din issi naay eqqidi dizayssi beettees kuwaase balezikka maatan kumides

Ha bessani heedzdzu kuwase kaasanchati deettes ha heedzdzatappe qasse issi na7azi aselxaynne woykko looyisizayssaza geetettidinne eretizayssakko nam7ati issi malke may7o may7ida.

Ha bessane denbattidinne ekkiza bessane tamare nayti eqqidinne salfettidinne de7izayssi erettes ha timirte keeththazikka hayssa garbantha ayci timirte keeththa geetettes.

Hayssan ta xeellizay aazay gizayssa gidikko kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7ishe goole gelthida ura idimmishe dizayssanne ufayettishe hasati dizayssa beyashe dayss.

Hayssan qasse taas beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi wothanchaya woxa yadanne gakkada bossaza xoonashe dizayssa bessishe dees.

kuwaase baleni kuwaase kaa7ishe nayti shiiqidinne deettes ha kuwaaseza kaa7ishe issi uray goole taybisin issi noza idimmishe ezeti dizay deettishe dees

ha bessan xeellashe ta dizay aazey gikko kuwaase balekko ha kuwaase balezan qasseka kuwaase kaa7ishe nayti dizayssanne asati qasseka haakki eqqidi xeellizayssakko

Hayssi aaze gizayssa gidikko hayssa kalkkuletere mala maashinekko ha maashineza bolla wuri kuxireti woykko wuri oaydoti beetteetes izikka keehi go7a immees.

hayssa bollan beettishenne qoncishe dizayssi ay miishe gidikkokka eronta ta aggikkoka saane masatidinne gufantidi diza miishekko hayssi qasseka taas oorathikko

hayssan beettizayssi issi maashinekko ha mashinezikka qasse aazaysse gizayssa gidikko maxaafay woththidinne daro maxaafe gaxeza woththidinne issi bolla ganchiza miishekko

Ha bessai qasse beettishe dizayssi aazey dizayssa gidikko hayssa attuma nayta hu'e qanxiza woykko attuma nayta hu'e iththike denththiza maashinezakko ha maashinezaska caafezi beettishshe dees

hayssan qasseka tani beyashe dizayssi aaze gizayssa gidikko maxaafati dumma dumma qalamen qabbayettidinne uttidayssakko

Hayssa ni issi maashiney dees ha maashinezikka qasse koppi maashinekko izikka oorath gididayssi beettishe dizayssakko ba huphes izi komputere masatidinne ooththettidayssakko

Hayssan tani xeelizayssie charjeretakko dumma dumma wodorotho gida charjereti ha7i oorathi teknolojezi ooththidi ihidayssi beettishe dees.

ha bessane beettishe dizayssi maashinekko ha mashinezi ay miishe ooththizakkon tani eronta aggikkokka mabraten sa ka7etidinne utti di dizayssa beyashe days

ha bessani beettishe dizayssi issi dalga keeththe lanqekko ha keeththe lanqezikka garsasi duge haaththe masatidi hayssa wode batethan ooththettidayssa gidishin asati qasse pooto masatizayssa oykkidi eqqidi

ha bessani qasseka dumma dumma qalame qommo irisaseti hayssa ciirettidi woykko iirettidinne be xeeran xeeran issay issa hayssa gakkidinne daridi beettizayssi beettishe dees.

hayssan beettishe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi keeththe kareni hayssa gi paaseti dumma dumma elektronis eqati woykko miishati eqqidinne dizayssanne xaaxeti dizayssakko

hayssan beettizayssi aazay gizayssa gidikko hayssa birata masatiza miishekko ha birata masatiza miishshezi qasseka ichachu tammu pire gizayssi xaafettidi uttides

ha bessani taassi beettizayssi charjere gita charjerekko sooketezikka dumma bokisezikka dumma giidinne keebilezappe boksezi shaaketi uttidayssa bessishe dees

Hayssan ta xeellashe dizay dokttere aymede abikko izikka ay giza gizayssa gidikko manggistte gi7a mala qasseka koyro mircca woykko koyro doora gizayssa xaafettiuttida keethe mata eqqiddes.

Hayssa bollan beyashenne xeellashe ta dizayssi makinay gitay sino geetettizayssi xura essidinne ogezara ha izayssakko

hayssan wogoloy beettes ha wogoloza giddon qasseka ichachu ase gidizayti eqqidi dizayssi beettishe deettes izappe he baggara qasseka hara hara keeththetikka deettes

ha bessani oge dalgga oge giddoni motore essidinne motore bolla issi addey uttidi dizayssa be7ashe days;heerakka hara asi haa yishe dizayssi beettes.

hayssa bessani beettishe dizayssi issi kaamekko ha issi kaamezikka hayssa nu heerani beettidi erontayssa gididinne geydinne geeyidi diza ogeni eqqidinne dizayssakko

hayssanka tani beyizayssi aaze gizayssa gidikko issi kaame daara mitha lanqera yaadanne wora giddon eqqin izi bolla issi addey kezidi uttidi dizayssa xeellashe dayssi

hayssan gita aawadayssi sinthe aadhdhidinne saykila laaggidi yishe deettes haratikka qasse cilila saykule sekife haahora laaggi ekkidinne daridiizayssi beettishe dees

dalga oge giddora mithi caanidinne qasseka beeska mithaza bolla kezi uttidinne issi attuma nadayssi hare laaggidinne puda oge simmidi bizayssi beettishe dees

hayssan beettishe dizayssi katama ogekko katama ogeza lanqeni katama keeththati keexettidinne wurishe dizayssinne gede guye bakara qasseka keexxeti wurida gita gita keeththati beettea

hayssan issi macanay beettaus oyddu addey beettees waraqataka oykkida gita keeththen eqqida xaraphe sinthen eqqida

ha bessani ooratha pooqey ooththettishe dizayssi beettishe dees ha pooqezappe qasse ha baggara oge bolla qasse kaamey beettishe dizayssi qoncekko

Hayssanta beyashe dizay issi gita keeththekko ha gita keeththezanka aykko miishe gelibeynna ha keeththezi keexxettidinne kezidinne oorath gididinne beettizayssakko

hayssan ta beyizayssi gita pooqekko ha gita pooqezas qasseka bolla zipude wuri gidin garseza asati giigissishe gaaththan dizayssi beettizayssakko hayssika keehi lo7izayssakko

hayssan taas beettishe dizay gita keeththekko ha gita keeththezikka keexettidinne wurides ha wuridayssazas guuthu iza giddon kumana bessiza miisheti attidayssa bessishe dizayssakko

issi ciishshay xaraphe bolla uttin iza sinthen qasseka issi macanara nam7u addera woreqete bolla aykko miishe xaafidi iza nababishinne akeekishe deettes

Ha besaan asati kifile giddon uttidinne gita gitan taamareti tamaarishe dizayssi beettixzassakko ha gita gitatamaareti tamaarishi asttamaareykka giddon hamuttidi kaallidi xeellizay beette

ha bessay issi kifile giddokko ha kifile giddozani issi issi asay hayllande haaththay oykkidinne uttidi ha guyen dishe qasseka irki haasayissizayssaza pooto denthishi dizayssi beettees

hayssan qasseka issi kifile giddon dalga kifile giddon tamareta oydey xalala beettizayssi erettees ha oydeza sinthenka issi madadazara xaraphey beettees

issi kifile kareni woykko issi kifile giddon maxaafati daridi beettettes ha maxaafata gaaththan qasseka a maxaafata matan heedzdzu asatikka eqqin issi nezas woreqete imettishe dees

hayssan ta xeellashe dizay daro asi sinthen pude uttidayssakko ha asatikka tamare naam asati dinni ekkettes duge baggara qasseka uttidi dizayti gita gita asati issi ba7alaleni hasayisishe dizayssakko

Ha bessani taas qoncishe dizayssi issi addey kobilistoone woykko caallida kobilistoone bolla eqqidinne ha xeellishe dizayssakko hayssika qasseka issi timirte keeththa gibbe masatidinne beettiza

hayssan beettizayssi aaze giikko kifile giddon dumma dumma mederderati woykko eqa miisha woththiza miishetinne oydeti asatikka beettettes

ha bessane issi keeththe matane asati shiiqidinne eqqidi daro shantataka gaden woththidinne dizayssi qoncekko hayssan qasseka kun7ettidinne mastotera beyizaytikkae

hayssan beettishe dizayssi issi gibbe giddo woykko issi tequwamekko hayssika arba mince yumbereste masatidinne ekkizayssakko iza giddon gede daro asi dishin karerakka hara asi bizayssa beyays

issi aawadayssi hayssa timirte ministerey immida kiita immizayssi daanna biranu geetettizayssi xaraphe sinthen daro maykebe duunaso woththidi uttides

ha bessani gashe nayti oyde bolla uttidi dishe xarapheza bolla daggafettidinne ha iskirineza xeellidinne pootoden dishe dizayssi qonce gididinne ha misilen beettees

Daro asati macatinne attumati booththa booththa may'o may'dinne beettettes izati dizaykka kifile giddokko haytikka qasse tamaretam masatidinne ekkizaytakko.

Hayssan issi macasiya keehippe gooba ta maradanne madaliyatanne worqen shalamettidayssa bessishe deesko.

daro asati anjettishe deettes habe anjatetha gallassan be ciisha be kushen oykkidi madadan woykko zuuron uttidinne asati haasayizayssanne izati immiza qofa ekkishe deettes

hayssan tani beyizayssi anjettiza tamare nayti be mayo woykko boncho mayo mayidinne be timirte doommosoppe be amottiza mayo mayidi uttidayssakko

Gita hayssa oge ooththiza makinazi qasseka ogeza bollan xurati diza miisheza daaxiza gita makinazi goomazi kezidi uttidayssada gizayssazi dalga oger ha yishe dees.

ha bessani beettizayssi dalga ogekko ha dalga ogezikka qasseka keehi denbara ooththettidayssi woykko demba ogen ooththettidayssi erettizayssakko

ogey dalgga ogey ooththettishe dizayssi beettishe dees. ha ogezikka qasseka gadha heerani ooththettizayssakko ha ogezi kase gidonta ha'i mata wode medhettida ogekko.

goyettida ogera woykko ooratti oosethishe diza ogera heedzdzu asati haa simmidi yizayssinnegede qasseka aadhidi bizayssi qoncce gididinne taas beetes guussukko.

Hayssan beettishe dizayssi ogera asati ha simmidi yishe dizayssakko ha asatikka qasseka hayssa gerethe asatakko waduge dambille biidi izoon

Hayssan beettishe dizayssi oge bolla addey eqqidi dizayssakko ha ogezikka lo'idinne geeyonta oge wora giddora qasse kanthisi efiza oge guussukko

hayssa bessazane beettishe dizaysse aazay gizayssa gidikko ogey ooththetidinne gede bishe dizayssa daro asati eqqidi xeellizayssakko

hayssa bollan beettishe dizayssi katama ogekko ha katama ogezikka lo7iza hanotan oosettidinne kezidayssanne giigidayssa bessishe dees

hayssanka tani beyizayssi aazee giikko shuchchata oge bollafe gita gita shuchchata lanqen woykko deecen kessishe izeti dizayssa hayssi misilezi taas qoncisideesikko

Ha bessani beetizaysi shuuffon qashetida qashezi aaze gizayssa gidikko haaththa tankerekko. ha haaththa tankereza bollakka wulay qolopetidinne beetishe de'ees.

issi haaththe tankerey dees ta haaththe tankerezikka oorathi ooththetidi kezidayssakko iza lanqera kafude iza bolla kessiza masalaley dees guussakko

Hayssan deetha keethe dambbaynna gizayssi xaafettidinne uttides haathaykka iza bollara phashanttizay misiley dees armmatikka beetteetes.

hayssan beettizayssi issi naadara eqqadanne oorath ooththeti kezida haaththefe heedzdzu oyddu jarkan eka hada duuqashe dizayssa bessishe dees

hayssanta xeellashe dizay booketidi diza ollakko ha booketidi diza ollaza giddon qasseka ooththettana miishey beettishe dees hayssika keeththa keexanas giigettida bessakko

Ha bessani qasseka haaththe tankerey dees ha haaththe tankereza qasseka iza bolla aykko miishe hashshu lo7o raydeta giza xuufe xaafidinne laxafidinne wothidettes.

Hayssan bomba ooththi kessi gididinne ha heerazikka qasse garse dambile heera gididayssa geretha yuusho woradan bettiza bessakko hayssan bambaza ooththidinne izappe kezeza xillo haaththaza asati uyishe dee.

Ha bessani gede guye baggara mithati deettes mithatappe ha baggara qasse keela garseni corosho haaththey gogishe dizayssa ayira gashe naytara giidinne jarkaninne kushen duuqishe deettes

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko haaththe tubbokko haaththe tubbozikka ha simmidinne qoletishe dizayssa asati shiiqidinne xeellishe dizayssakko.

ha bessani ooratha haaththe ooththi gididinne ha haaththaza gobayanas woykko xeellanas yida imathata izeti doyi bessizayssinne ushshizayssi beettishe dizayssakko

hayssanta xeellizayssi keeththekko ha keeththezikka oorath keexxettidinne tiyettidi kezi dayssakko izan aykka ootoykka oosetidibeynna buro wurizayssakko

Issi tankerey dees ha issi tankere zara oykketidi qasse pude keeththe masatizayssi ooththettidinne ganna baggara deizayssi beettishe dees hayssi ooththettida bessazikka wurattidi ekkees.

Hayssan beettizayssi gita keeththekko ha gita keeththezikka qasseka ooththeti kezidinne qiqqii kezidayssakko iza giddoka jenerete masatiza miishey bettishe dizayssakko.